Varumbwana vanosisa kufundiswe maringe ngezveutano vachiri vadodori. Ngekuti ndipo pavanojaira kuita zviro zvinenge zvakanaka mukati mendaramo yavo.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwendaramo dzevarumbwana vanosisa kuramba veifundiswa maringe ngezveutano hwavo uye kuchengetedza utano hwavo kubudikidza ngekufundiswa.

Zvinozi batai varumbwana vachiri vadodori ngekuti ndipo pavanopinda kubata zviro. Varumbwana vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano uye kuti vakone kudzivirira hosha dzakasiyana siyana.

Mukati nezvikora zvevarumbwana pane mukuwo wekuti vanombofundiswawo maringe nezveutano uye kuti vakone kuchengetedza utano hwavo kubudikidza nekushambe nyara vode kurya.

Kuzvikora kona ikweyo kunoenda varumbwana vedu tinoona kuti madhokodheya vanombopota veigumayo veibaira varumbwana vedu vefundisahe varumbwana vedu ngemaringe ngezveutano.

Kuzvikora kwevarumbwana kwakabaanaka maningi. "Maizviziya ere kuti varumbwana vedu vanokone kutamba nevamweni kubudikidza nekufundiswa kwavanenge vaitwa nevafundisi vavo?"

Varumbwana vanosisa kunge veienda pazvikora zviri pasi ngendaraunda yatingadai teigara izvi zvakanaka kuti varumbwana vedu avazogwinywi uye varumbwana vedu avazohambi mumango mukuru kutsvaka chikora ichona ichocho .

Tikaningira varumbwana vanoenda kuzvikora kuti vanofunda kuzvikora kona ikweyo vanofundiswa zviro zvakasiyana siyana zvichisiyana ngekuti murumbwana unokone zviri vamweni vanoitawo zvekurumba nemabhora.

Igwinyiso re mene mene varumbwana vedu vano sisa kuramba vei enda kuzvikora nemuti kuno fundiswa zvi dzidzo zvaka siyana siyana zvinozova betsera mukati mendaramo yavo.

Ndau inofunda vau varumbwana vedu indau yakanaka maningi ngekuti vanofundiswa mishando yakasiyana siyana uye vanofundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinosanganisira chiyungu nemasvomhu.

Varumbwana vedu vanoenda kuzvikora ,izvi zvakanaka maningi ngekuti vandofundiswa zviro zvakasiyana siyana sekunyora sekukona mujaho kana kutamba bhora uye ngekuchingamidza vakuru kwavari.

Zvikora zvevarumbwana zvinosisa kufundiswa varumbwana ava kuti vakone kuerenga chiyungu kana kuchibhuya uye vakone kunyora magama avo zvakanaka.

Zvemene mene varumbwana vabari kufunda kuzvikora kwavari kuguma iyo ngekuti ndakanzwa muzaya wangu eibeta chiyungu zvemene mene, iiii ndakambapururudza zvemene mene.

Kuzvikora zvevarumbwana zvakabanaka maningi ngekuti kuzvikora kona ikweyo varumbwana vedu vanofundiswa kuti vakone kudzingwarira uye vakone kungwarirwa zviro zvavanenge vainazvo kuzvikora Kona ikweyo.

Kuzvikora kwevarumbwana vanofundiswa zvakabaanaka. Zvakadini kunaka kuzwe murumbwana wako eibhuya chiyungu, kubaachibeta kwemene, kubudikidza ngekufundiswa kwavanenge vaita.

Zvakadini kunaka weizwa murumbwana wako eibhuya ngechiyungu iii akhiti ana ngavaende kuzvikora vaende kundofundiswa mushando kufundiswa kutaura chiyungu uye Kufundiswa kuremekedza nevantu muntaraunda .

Zvikora zvevarumbwana zvakabanaka maningi nekuti zvikora izvi zvinoita kuti varumbwana vedu vabetsereke kubudikidza nekukona kuverenga kubudikidza nekufunda zvidzidzo zvakasiyana siyana .

Nyamashi unowu tinoringira kuti mukati mwezvikora zvevarumbwana, munofundiswa kuti vakone kunyora mazina avo nekuti vakone kuerenga, ngekuti varumbwana ndivo ramangwani redu.

Zvikora zvevarumbwana zvinosisa kuvafundisa zvakasiyana-siyana mukati mendaramo yavo. Zvikora izvi zvinosisahe kubetsera varumbwana ava nepavano neseka napo, uye kuvafundisa kuchingamidza vantu vakuru.

Zvikora zvevarumbwana zvakanakira pakuti zvinofundisa varumbwana ava kuti vakone mishando yavanoda kuzoita mukati mendaramo yavo mangwani.

Iii muzvikora zvepadera munobaitwa maninji chaiwo chaiwo ngekuti ndiko kunoburwa vantu vayani vanozotinasirira magetsi vanotinasirira zviro zvedu zvikafa kubudikidza kubudikidza nekufunda kwavakaita.

Muzvikora zvepadera vantu vanofundiswa kuti vakone kuzodzishandira mishando yakasiyana siyana uye kuzvikora uku kunouyawo mikana yakawanda maningi ngekuti kunobve mishando yakasiyana siyana.

Eya igwinyiso remene mene tinoringira kuti mukati mwezvikora zvepadera kunofundiswa mishando yakasiyana siyana kuti vantu vazokona kuiita mukati mwendaramo yawo.

Ngedzimweni mukuwo vantu vanoenda kuzvikora kunokwidziridza mishando yavo kuzvikora zvepadera vanofundiswa zvakanaka maningi uye zvinodetsera kuti vanyase kuramba veikona mishando yavo.

Zvino muntaraunda mwetinogara, varumbwana vanoenda kuzvikora kuti vadetsereke. Izvi inyaya yakanaka maningi ,ngekuti vanokone kuzodzingwarira ngemishando yavanozoita mundaramo dzavo.

Igwinyiso kuzvikora zvinoendwa varumbwana vati kurei mbichana vanosisa kufundiswa kuti vakwanise kuita zvigwaro zvekuti vazoendawo pazvikora zvepadera ramangwani.

Vantu vanosisira kuenda kuzvikora kuti vanofunda kuzvikora kwakanaka kuti muntu unozoona chekuita mangwani kubudikidza nemushando yavanenge vafundiswa kuti vazobata nenyara dzavo.

Nyamashi unou tinoringira kuti mukati mwezvikora zvepadera vantu vanofundiswa zvakasiyana siyana kune vantu vanotofundiswa kuti vazokona kudzirimira minda dzavo uye vazokona kushanda muzvibhedhlera.

Igwinyiso re mene mene mukati mwe zvikora zve padera vantu vano fundiswa kuti vazokona mushando yaka siyana siyana mukati mwe ndaramo dzavo uye vano fundiswawo hunhu ne magariro.

Igwinyiso remene mene mukati mwezvikora zvepadera tinoringira kuti vantu vanofundiswa mishando yakasiyana siyana uye ndivo vantu vatinonoringira pane ramangwani kuti vazotidetsera.

Kuzvikora zvinoenda majaha nendombi kunosisa kunge kweifundiswa zviro zvinodetsera mukati mendaramo yavo vandu ava ndivo vatinotarisira ramgwani redu

Zvikora zvevarumbwana vati kurei zvinosisa kunge zviri pasinde ngenharaunda yetingadai teigara kuti tidetsereke pona apo patingadai tazwa hosha inotinesa mukuwo dzeshe.

Maizviziva ere kuti varumbwana vedu pavanozoenda kuchikora vanofundiswa zviro zvakasiyana siyana izvo zvinozoita kuti ndaramo yawo iye yakasiyana kubudikidza nemishando yavanoda kuzoita.

Tikaringira nyamashi uno uyu tinoona kuti zvikora zvinoenda varumbwana edu zviripasinde ngentaraunda dzatingadai tichigara. Izvi zvinodetsere kuti arumbwana asahambe mimango mikurutu kuenda kuzvikora.

Tikaringira pazvikora zvepadera tinoringira kuti kune zvidzidzo zvesiyana-siyana. Izvo zvinosisa kubetsera varumbwana vedu vanogumeyo kuti vakone kuzozvita mukati mwendaramo dzavo.

Kuzvikora zvinoenda varumbwana vedu kwakanaka maningi ngekuti kuzvikora kwonaiyeyo tinovengera kuti vanofundiswaa zvidzidzo zvakaita sekurima kana kuvaka .

Igwinyiso remene mene varumbwana vedu vaeikufunda zvemandorokwati kuzvikorako kwavanoenda , izvi zvichavadetsera mukati mwendaramo dzavo uye vachazokonawo kutichengeta isusu sevabereki vavo.

Tikaringira mukati mezvikora tinoona kuti vantu vazhinji vanoyendayo kuti vazokwanisa kuzoita mishando yavanoda kuita mukati mengaramo dzavo

Ngekuti zvikora zvepadera zvinofundisa varumbwana mishando yakasiyana siyana zvinosisahe kuafundisa maringe ngezvehunhu kugarisana nevamweni zvakanaka muntharaunda.

Zvikora zvepadera zvinofundisa varumbwana mishando yakasiyana siyana uye vamweni vanofundiswa kuti vakone kurima ngekuti nyika hedu yakauda vantu vanodzishandira ngenyara dzawo.

Mukati mwezvikora zvinoenda varumbwana vedu tinosisa kuona veikona kuzoita zviro zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo kuzvikora uku vanofundiswa kana mishando yakaita sekurima.

Zvikora zvepadera zvakanaka yaambo, ngekuti zvikora izvi zvinoita kuti vantu vadetsereke pona apo mishando yavanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo. Vamweni vanotobatira vachiri kuzvikora.

Igwinyiso remene-mene tinoringira mukati mwezvikora varumbwana vanouyawo veifundiswa maringe ngezveutano uye vamweni vanoda kuzoenda kuita mishando yakasiyana-siyana vanotenderwa.

Vantu vanosisa kuendesa varumbwana vawo kuzvikora zviripadhuze uye zvikoro zvinofanirwa kunge zviri mundaraunda dzinogara vantu kuti varumbwana vasahamba mimango mukurutu kuenda kuzvikora nekuti vamweni vanozo pedzisira vanozogara munzira .

Maizviziya ere kuti mishando mizhinji inozoita muntu mukati mwendaramo yake unenge aibhuirwa kana kuona kuzvikora kuti iyi ndiyo yandichada kuzokona kuita mundaramo mwangu.

Zvikora zvinoenda majaha nendombi wachiri kutemwa dzinobve ngazi zvinosisa kuwa fundisa majaha aya nendombi zvifundo zvemaoko zvakaita sekusona uye kuwaka.

Vantu vazhinji vanosisa kuenda kuzvikora kuti vakone zviro zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo. Ngeiyi ndaa vamweni vanozotopeisira vavafundisi, vamweni vaamadhokodheya amangwani.

Igwinyiso remene-mene muzvikora, varumbwana vedu vanofundiswa zvakasiyana-siyana zvinoita kuti vadetsereke muntaraunda mavo uye mumakanyi avo.

Zvemene-mene zvikora zvepadera zvinofundisa vantu zvakasiyana-siyana zvikora izvi zvinoitira kuti vantu vakone kuzozvishandira mishando yenyara dzavo mukati mwendaramo yavachararama.

Zvikora zvepadera zvakanaka maningi mukati muntharaunda dzatingadai teigara ngekuti zvinogadzire mishando kuvanthu vanenge vari machiri chikora chona ichocho otodetsereka.

Igwinyiso remene mene muzvikora zvepa dera tinoona kuti zvino umba vantu kuti vakone kuzoshanda mishando yaka siuana siyana mukati mwendaramo dzavo.

Muzvikora zvepadera vantu vanofundiswa zviro zvakasiyana-siyana. Asi ngekuti muntu paunoenda kuchikora kona ikweyo unonga weigarawo nemuntu weunogara naye, unotofunda hunhu kubvawo kwavari.

Zvikora zvepadera zvakanaka maningi kunyanyanyanya mundaraunda mazvingadai zviri nekuti zvikora izvi zvinodetseredza pona apo patinenge teitsvake mishando tinoiona mishando yakona.

Mwayizviziya ere kuti kuzvikora zvepadera, vantu vanofundiswa zvakasiyana-siyana kubudikidza ngekuti muntu unoda kufunda zvakangeyi, kuzvikora uku kunofundiswa mishando seya dhokodheya kana kuti vafundisi.

Vantu vazhinji vanoenda muzvikora zvepadera ,kuti vaende kunofundiswa maringe ngemishando yavangada kuzoita ,uye izvi zvinodetsera kukudza upfumi hwenyika.

Mukati mwezvikora zvine zvepadera tinoringira kuti vantu vazhinji vanoendayo veida kufundiswa mishando yakasiyana siyana yona yavanoda kuzoita mukati mwendaramo dza yavo.

Zvikora zvepadera zvinosisa kufundisa vantu kuti vakone, zvimishando yakasiyana-siyana, mukati mendaramo yavo. Ngeiyi ndaa, vantu vanosisa kudetsereka kubudikidza ngekuenda kuzvikora kwona ikweyo.

Kuzvikora zvepadera vantu anofundiswa mishando yakasiyana-siyana yona iyo inoita kuti vantu vazokona kudzingwarira ramangwani ravo uye vazokona kuchengeta mburi dzavo ramangwani.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwezvikora zvepadera tinoringira kuti vantu vazhinji, vanobaafundiswa maringe, ngekuti vakone kuzodzingwarira ramangwani ravo.

Zvikora zvepadera kunofundwa mishando yakasiyana siyana vamweni vanofunda kuti vazoita mishando yavanozvitangira vega mundaramo vamweni vanofundiswa kuti vazokone mishando dzenyara dzavo .

Maizviziya ere kuti pazvikora zvepadera ndipo patinofundiswa maningi ngemishando dzatingada kuzoita mukati mwendaro dzedu kuzvikora uku ndiko kunobva varimi ndiko kunobva madhokodheya nevantu vanofundisa muzvikora.

Igwinyiso remene mene kuzvikora zvepadera kwakabaanaka maningi kunyanya nyanya muntaraunda mwachinenge chiri ngekuti vantu vemuntaraunda mwona imwomwo vanoone mishando kubudikidza ngechikora chona ichocho.

Muzvikora zvepadera tinoningira kuti kune vantu vanofundiswa mishando yakasiyana siyana mishando yavo ndeyekulona kuti vange veizvingwarira uye vakone kuita mishando yenyara.

Vantu vazhinji vanyamashi vanoenda kuzvikora zvepadera kuti vanofundira mishando dzenyara dzavo. Izvi zvakanaka muntaraunda ngekuti zvinodzikisira mbavha, makororo mukati mwentarau...

Chakanakira zvikora zvepadera ndezvekuti ,dzinoita kuti ntaraunda isimudzike, pona apo pai patinoendesa varumbwana vedu kuti vafunde, vanouya vokona mishando yakasiyana-siyana, inoita kuti mbavha dziite shoma muntaraunda.

Kuzvikora zvepadera zvimweni ndiko kunobva madhogodheya watinozoona awo vanoshanda mukati mezvibhedhlera eitipa mutombo ngekuti vanenge vakanasa kufundiswa ngezvazvo.

Muzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanofundiswa mishando yakasiyana siyana izvi ndizvo zvinodetseredza pakuumba nyika ngekuti vantu vanenge vookona kudzishandira mbavha dzinoita shoma nematsotsi anoita mashoma.

Igwinyiso remene mene muzvikora zvapadera vantu vazhinji vanoendako kuti vafunde maringe ngezvemushando yavanoda kuzoita ponapo pavanenge vakura uku kuzvikora kunobadetsera yaampo.

Zvikora zvepadera zvinofundisa majaha nemhandara kuti vakone mishando yakasiyana-siyana yavanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo, uye zvinovaka nyika kubudikidza ngekufundisa vantu ava mishando.

Kuzvikora zvepadera kunofundiswa vantu mishando yakasiyana siyana imweni mishando imweni mishando inosanganisira kuti muntu asokona kudzingwarira mishando yenyara dzake kozoita imwe mishando yekuva dhokodheya.

Muntu umwKuzvikora zvepadera ndikwo kunofundiswa vantu kuti vakone mishando yavangada kuzoita mukati mwenyika, uye yavanoda kuzoita mukati mwendaramo dzavo vazokona kuzviriritira ramangwani ravo.

Muzvikora zvepadera tinoningira kuti mune vantu vachazova madhokodheya amangwani achazova afundisi amangwani kubudikidza ngekufunda kwaanenge akaita muzvikora mwona imwomwo.

Muzvikora zvepadera munevafundisi vanofundisa vantu vanenge variyo mishando yavo. Vantu ava vanenge vakatofundira fundo dzemhando yepamusoro-soro kuti vazokwanisa kufundisa.

Igwinyiso remene mene inini ndakutoshuvirawo kuenda kuzvikora zvepadera kuti nditorewo mushando wandingada kuzoita mukati mwendaramo yangu. Ngekubati zvikora izvi zvinodetsera yaamho.

Zvikora zvepadera zvinofundisa vantu mishando yakasiyana-siyana uye zvinoumbiridza nyika neramangwani kubudikidza ngevantu vanenge vafunda kuzvikora kona ikweyo.